Antu azhinji muntaraunda dzakawanda voone kudzidziswa kwakakanaka kwezvirwere zvakawanda zvinoabata muntaraunda. Vazhinji vaakuone ruzivo rwakadzama yaampho.

Mazuva ano hosha dzakakura zhinji kudzivirirwa muntaraunda dzakasiyana-siyana. Kubudikidza ngekuuya kwemitombo ino yakawanda inodzirire hosha dzakawanda muvantu.

Nhenda zhinji dziri kurapwa muzvibhedhlera mwedu, kuvanhu vakawanda kuenderana nekudzivirirwa kwadzo, kuti kuenderere mberi muzvipatara kuvantu vakawanda muzvipataramwo.

Mazana mazana evanhu varikuona dzidziso yakanyanya pamusoro pezveutano hwavo, maringe nezvirwere zvakasiyana-siyana kubva kuzvibhehlera zvedu zvikuru nezvidoko.

Vantu ngavawane utano hwakahlamburika nguwa dzeshe zvachienderana ngekuona kwavo vechishandisa michini yechizvino zvino maringe neutano hwavo uyezve kuone mvura yakachena .

Vantu vazhinji vemamaruwa edu mumakanyi munomu vakuone mvura yakanaka inoite kuti hai zvirwere zvizhinji zvisavabata mvura iyi yakachena uye aina zvirwere.

Utano hwepfungwa dzevanhu vakawanda munyika munomu, hwobetsereka yaamho kubudikidza ngedzidziso, kufunda zvine hudzamu zvirikuta vanhu vanofunda ngepfungwa dzevantu kufunda xabange yevantu.

Kune zvibhehlera zvirimuno munyika zvinorapa varwere vanorwara ngepfungwa. Vanorwara ngepfungwa vanorapika muzvibhehlera zvemuno munyika muno.

Basa muzvibhedhlera medu roreruka kubudikidza ngekushandiswa kwemichini yechizvino-zvino yaamwo muzvibhehlera medu kuti nyika matenda akasiyana-siyana nekurapwa kwawo zvoreruka.

Vashandi vemuzvibhehlera nevantu vanorapa muzvibhehlera zvedu vanopuwa zvekuzvichengetedza kubva mukubata zvirwere zvakasiyana siyana nemicheka inombonye miro muromo kuti tenda dzisavabata.

Yanga yava dzvikutsviku munyika yeshe kudzidzisa vantu ngezveutano hwavo nekugarika kwavo zvakanaka kubudikidza ngemadhokoteya anohambirawo ndau dzakasiyana siyana pamwechete nekuwanana nemutemo hwekuti utano hwevantu hunake.

Munyika mune zvibhezhera zvakawanda, zvikuru nezvidoko, zvinoite kuti vantu varapwe nhenda dzakasi dzemihlobo yakasiyana-siyana, maringe zvichienderana neruzivo rwevanhu vanoiswemwo kurapa nhendadzo.

Muzvibhedhlera mane vazhinji vorapwa zvakanaka matenda akasiyana-siyana, uye kugarika kwakanaka kubudikidza nekushandiswa kwemhatso dzakawanda nezvekushandisa zvakaanda kuti vantu vaone.

Kurapwa kwehosha dzemuhlobo yakasiyana siyana kwanyore kubudikidza ngezikandlela zvedu nembatso dzinotengesa mutombo dzakawanda dzinoonekwa mundaraunda zhinji dzemunyika.

Zvirwere zvakawanda zvaanyore kurapika kubudikidza ngekuoneka kwemitombo yakawanda inorape zvirwere zvakawanda zvinobata vantu vemihlobi yakasiyana siyana.

Kunoshandiswe zvipfeko zvakasiyana-siyana zvekudziira kutapukirana kwezvirwere kubva kumurwere kuenda kune muntu unoshanda kana kuti muntu usina chitenda. Zvinoshandiswa mbahla dzakasiyana-siyana.

Kuhloyiwa kwenhenda zhinji nezvirwere zvimweni kwanyore kubudikidza ngekuoneka kwembatso dzinovheneke zvirwere zvicheni uye nemichini inoshandiswa nemazuwano inoita kuti nhenda dzikasike kuoneka nekurapika.

Zvanyo rekuvheneka zvirwere zvkasiyana-siyana muvantu kubudikidza nekuonekwa nemishini yechizvino-zvino inoita kuti basa rese rifambe zvakanaka, zvanyo rekuzvirapa zvakare zvirwerezvo.

Muzvibhedhlera mwedu zvikuru nezvidoko mwane kudzidza kukuru uye vanthu vorapwa zvakanyanya kubudikidza ngevanthu vane ruziwo rwakadzama vanofunda muzvikora zvedu zvepamusorosoro zvinodzidzisa ngezveutano.

Varwere vehosha dzakasiyana -siyana vodetsereka yaamho kubudikidza ngemichini yechizvino-zvino yakahlamburuka inoita kuti zvirwere zveshe zvioneke, zvivhenekwe zvobuda pachena vanhu voponeswa.

Kunendau dzakawanda dzinoshandiswa kuvheneke zvirwere zvakasiyana-siyana kuchishandiswa michini yechizvinozvino pamwechete nevantu vakafunda mishando yavo zvineudzamu.

Muzvibhehlera mwedu mwoshandiswa michini yakasiyana siyanaa inoite kuti zvirwere zviongororwe pamwechete nekuona kuti zvakamirasei pamuntu wega wega maererano neutano hwemunhu pamwechete nekugara kwake kuchishandiswe muchini.

Zvaanyore yaambo kuone kuite utano hwakanaka kubudikidza ngemichini yakanaka yechizvino-zvino, inovheneka nekuongorora zvirwere zvinobata vantu.

Mu zvibhedhlera mwedu mishando ya reruka kubudikidza ngeku shandiswa kwe michini ye mazuva ano yakanaka ine ruzivo ne unyanzvi hunoita kuti basa ri reruke vanhu va hloyiwe zvakanaka mushando yo hamba zvakanaka.

Midziyo inoshandiswa muzvipatara nemuzvibhedhlera zveshe inoita inoshandiswa zvakasiyana siyana uyezve inosisekuchengetedzwa yakagara yakachena pandau yakanaka zvekuti zvitenda zvisabata vazhinji.

Zvanyore muzvibhedhlera medu kubvisa mazino nekushanda kwakasiyana siyana kubudikidza ngekushandiswa kwezviro zvakawanda zvinoshandiswa matiruzi anoshandiswa kuti zviro zveshe zve.

Muzvibhedhlera medu mune mitombo yakasiyana siyana inorapa hosha dzakasiyana siyana dzinobata vantu. Iyi mitombo iyi yakanaka uyezve inoite kuti ntenda dzirapike ngekukasika.

Mitombo inorape denda dzemuhlobo yakasiyana siyana yooneka muzvitoro zvinotengese mutombo pamwe chete muzvibhehlera zvedu nemumakiriniki inoita kuti nhenda zhinji dzirapike.

Mitombo mizhinji inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana yakawanda inodetsera vazhinji vemazuwano kuti vaone...... zvirwere, marwadzo apere kuvantu vanorwara.

Vantu vanokurudzirwa yambo, kuyise mitombo yekurapa ndiyo kuretu nevana nguwa dzeshe kudzingire tsaona.

Kune mitombo yemuhlobo yakasiyana-siyana ,yechizvino-zvino inoshandiswa kurapa nhenda dzakasiyana-siyana. Muvanhu vakuru nevana vadoko zvoita kuti nhenda yakadai nechidoko dzikasike kupera muvana nemuvasharuka.

Ehe mitombo yechizvino-zvino inoshandiswa kurapa nhenda dzakasiyana-siyana inosiso kuchengetedzwa pasingasviki vana uye panenge pane kugara kwakanaka. Pasina kupisha kana kutondora maningi.

Vashandi vemuzvipatara vanopkeka zvakasiyana-siyana, kunyanya zvekuvharidzira maoko mumushando wavo wevanoita vachirapa varwere muzvipatara. Vazhinji vanozviita zvakanaka.

Kwane mitombo yakawanda yechizvino-zvino inobetsera kurape hosha dzakasiyana -siyana mitombo iyi inooneke muzvibhehlera medu nezvitoro zvinotengese mitombo. Mitombo iyi yakanaka inoita kuti va.

Vana vadoko vodetsereka yaamho kudzivirirwa kubva kuhosha zhinji dzinobata vana vadoko varipashi pemakore mashanu zvichienderana nenhenda dzavo nekudzivirirwa kwenhenda idzi muzvipatara tichishandisa nyanzvi.

Kuti muzvibhedhlera mwedu musina mitombo, vazhinji vanoiona kubva muzvitoro zvinotengesa mitombo, zvakatekeshera ne nyika yeshe kuti peenu. Vazhinji vanoone kudetsereka ngepadhuze kwenguwa yakafanira kurapwe zvirwere.

Nyika zhinji dzatutsire kuziya kwadzo nekutengeswa kwemitombo nekuaka mbatso dzakawanda dzinotengesa mitombo nekurapwa kwevantu nekurapwa kwenhenda dzakasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana inorape zvirwere zvakasiyana siyana Izvi zvati tekeshe nyika yeshe zvoonekwa peshe peshe kutoti zvirwere vantu vaponeswe vaone kuponeswa hlamburuka muzvirwere zveshe.

Nharaunda zhinji mava kuonekwa zvitoro zvinotengese mutombo yemihlobo nemihlobo dzinorape ntenda dzakasiyana siyana zvitenda zvakasiyana zvinoita kuti hutano hwevantu huhlamburike.

Zvaanyore kuone mitombo inorape hosha dzemihlobo yakasiyana-siyana munyika mwedu kubudikidza ngembatso dzinotenge, zvitoro zvinotengese mitombo.

Vanhu vakawanda voashira kudzidziswa, fundo yakakura, maererano nezvirwere zvakawanda zvinoitike munyika. Zvanyore kudzidza nekuziya zvine udzamu kuti vanhu vazhinji vafunde uyezve vofunda.

Veruzhinji varikuona kudzidziswa kwakawanda maererano nezvirwere zvizhinji zvinovabata nehosha dzakakura dzinobata vantu vakawanda, saka kudzidziswa kuri kuenderera mberi.

Vakaroorana vari kuone kufundaiswa kwakadzama maringe neutano hwavo uyezve nekuronga mhuri iri kuita kuti hai upenyu hwavo hwubudirire hwujeke vakagwinya varambe vakagwinya vechienderere mberi nekubereke vana.

Panoitwa zvemutambo yakasiyana siyana panoshandiswawo mitombo yekuite kuti vantu vakakuwara vaite vanoponeswa muzvikuwarwa zvavo zveshe kunoshandiswe mitombo yakakwana yakawanda.

Vantu vakawanda vodetsereka yaambo muhutano hwavo kubudikidza ngekuita mutambo yakasiyana siyana inogiwnyisa mwiri yavo pamwepo nekuhamba kwengazi zvakanaka.

Kuningirwa kwehosha zvirwere zvemihlobo yakasiyana siyana kwaa nyore yaambo kubudikidza nemichini inoshandiswa yechizvino zvino inooneke munyika medu.

Mitombo nezvainoshandiswa muhutano hwavantu kurapwa zvochengetedzeka zvakanyanya kushandiswa zvimbatso kugwinya zvakagadzirwa zvine hunyanzvi mitombo ichengetedzeke nezvainoshandiswa zvakona.

Zvakawanda yaambo zvinoshandiswa mukuutano hwevantu mukunyika uyezve vantu vanoone kudetsereka kundau dzakasiyana siyana maringe nezvihosha dzinovabata dzakasiyana siyana.

Yaanguwa yakareba zvinopano mitombo yedu yechinyakare yechishandiswa kurapa ntenta nehosha huru dzinobata vantu munyika mwedu zvinoita kuti vazhinji vaone utano hwakanaka.

Mukore unowu zvanyore yambo kuona mitombo yedu yakagadzirwa zvakanaka yechinyakare yaishandiswa nemadzitate guru edu mitombo iyi yakuonekwa yakanaka yakashambudzika.

Mitombo yedu yechinyakare yoshanda zvakanyanya kuvantu kunyanya vantu vane pfungwa dzisingatori zvakanaka. Vobetsereka zvikuru nemitombo yedu yeChiNdau uyezve mitombo iyi yakugadzirwa mumichini ichiita kuti zviro zveshe zvifambe zvakanaka.

Veruzhinji vari kubetsereka zvakanyanya utano wavo kubudikidza nekushandiswa kwemitombo wechinyakare wayi shandiswa nemadzitateguru edu kurapa nhenda dzakasiyana siyana kunyange kune vanhu.

Mizhinji yemiti iri munyika mwedu irikusha inoshandiswa kurape nhenda dzakasiyana-siyana. Kunyanya zvaishandiswa kuchinyakare kuvasharuka vedu vekaretu vaishandise miti kurape nhenda dzakasiyana-siyana, kwakanga kusina mitombo yechizvino-zvino.

Mitombo yedu yechinyakare haizi kurashika irikushanda zvakanyanya kurapa nhenda dzakasiyana-siyana. Hurumende yedu yakatendera kuti zvivepo antu varapwe ngemitombo yedu yechinyakare kurapa nhenda dzakasiyana-siyana.

Mitombo yedu yechinyakare iri kushandiswa zvakanyanya ngevantu munyika munomu chiite kuti utano hwavo vagare vakahlamburuka vakagwinya uyezve vaone zvakanaka zvozvemiri yavo zvinosimbise miri yawo nguwa dzeshe.

Zvakawanda yaambo zvimiti zvidoko zvinoshandiswa kugadzira mitombo yechinyakare yetaishandisa. Tinondozviona muntaraunda mwetinogara umwomwo. Nharaunda zhinji munooneke zvimiti zvinoshandiswa kuite mitombo.

Miti mizhinji ndiyo inoshandiswa kugadzira mitombo yechinyakare yemuno munyika medu inorape hosha dzakasiyana siyana dzinobata vantu vazhinji vobetsereka yaamho.

Mitombo yedu yechinyakare yeidetsera zvakanyanya kurapa nhenda dzakasiyana siyana dzaibata vantu munyika munomu asi zvinopano zvakuramba zvichiderera asi zvirikukurudzirwa kuti vantu vashandise mutombo yechinyakare.